ha sinttan beetiya santi ogiyappe ha bagappe ya baggi baanawu koyidooge erettiyaba. hegaa gishawu ogiya qanxxi immiyoge daro metuwan asaa yeganawu dandayiyoge koshiya sohuwara baana mala

Ha nu sinttan beettiya dumma dumma doozata qohiyaabappe waatti naaganakko giyaaga baggaara nu heeraninne nu heeraa matatti de'iyaa sohotussi: nu aawatussi, nu aayyetussi, nu ishshantussi timirttiyaa nu immanage nuuppe nanggettees.

sanosinttaana biettiya cora maccuanne aattumu gigiya asatii noolaitta wogaa mauuwaa mayidinne noolaitto wogaa pantiramayida goidiramuttidi laitto waahe dichchoninne nolaitta uo7atidi lo77osaa koqo ha diqcita biittadu waadan waahe dicconae giyaabaa tto geera

sinttanee coraa nu wolayta wogaa bullukkuwa woykko nu wolaita wogaa maayyuwaa mayda asati corati beettoosona ha corati ulaytta wogaa maay awude awudee maarettiyaa konne ulaytta wogaa maay awude awudee maarettana koshshiyaa konne ane nuuyyo qonccissiite

ha sinttan xeeliyoodee de'iya ichchashanne higaappe bolla gidiya asati de'iyaageeti e ollaa bookkii de'iyoogee beettees shin ha ichchashaappe bolla gidi de'iyaasati bookkiyo ollaa bookkii aybiisana malatiyona?

sinttan beettiya kushe hiillanchchati oottido eta kushinna murotayi ayfaappe aybaappe oosettiyaakkonne aybaappe aybaappe oosettidi aybaassi aybaassi go'aa immiyaakkonne aana qonccishshiyda

Ha nu sinttan beettiya asay ubbay eriyo yeettanchchaa caafaka alamayoy nu wolaytta wogaa maayuwaa maayidinne nu wolaytta wogaa kopiyiyaa woottidi nu wolaytta keehin xoqasan woottiiddi de'iyoyiyonne sabbiyoogee qoncce.

ida nu aawatinne nu aaletiinne nu ishantti guuttati miizzaa heemmiyoowan keyiippe daro lo77o murtaa demmiyoawaannenne bantta heeraanne bantta keettaanne bantta dewwooaa murotannenne banttaa a heemmidoogan taqqamettidi bantta keettaa issiyoogee koncena

silttani nuunikka xeeloree beettiyo nu michchiya wolaytta wolaytta oduwaa man''in wolaittabaanne wolaytta nahalettiiddi dakki dogatuwaa haasaya deliyoogee qoncce

ha naa77u sinttani beettiya nu ishantti nuulaitta hogaa qonccissiya maayuwaa maaidinne nuulaitta hogaa qonccissiya banddiraa hoiqqidoogee beettees shin ahuda gallassan banddiraanne maayuwaa maayana danddayidaakkon nna qonccissiita

no sinttan xeelia wodee da7iya solotanne samppatanne keinimalaaliya wata oottiya kushehii lanccati oottidi bantta keettaanne bantta naata aissiyoogee qoncca

binttanee nu de'iyoodee deiya saluwaa maassatiya maayyuwaa mayiddi de'iya gouttanne wogga naati bantta bollaa paatettaassi giidi dumma dummaa ispportte qommota oottiedi de'iyoogee qohanccebe maassadiis.

ha nu sinttanee be'iyoogaadan kadaro maccanne attumenne gidiyaa dumma dumaa asati kaame ballan uttidi issi sohuwaappe haara sohuwaa biidi ye'iyoogee meyyooga sa bayyoggoii

e hastinnu sinttan be'iyoogaadaneekka nu ishai po''ooi manaariyan de'yiya lambbaa giya gidduwaa nu tiri baizzitti de'iyoogeenne nu ishanttii na noomiciexia woikko nu aitii bantta go'aassi xashammiiddi

ha nuuri sinttan xeeliyoogee mangguwaappe roosettiya ushshai asai dumma dumma sohuwaa harggi asaa giddi yelida asaa giibee dumma dumma metuwan woyko dumma dumma hanqqo gakkido asatuppe biiddi ekki biyo ushshabaa masatii?

ha sinttan beettiya nuheeraa naago keettaa asati uttidinne kaamiyaa bollan uttidinne eqqidi guyyeerakka hara kaamiyaa geeduwaa kaallettiddi awa baana danddayidakkonne ane nuuyo qanccisite.